Odokotela labomongikazi basendlini yokuhlinzela, indlu leyi ayingeni wonke umuntu ingena isigulane esesigula kakhulu okumele sihlinzwe. Odokotela basebenzisa konke ukukhalipha ukuthi bayenze umsebenzi wabo.

Owezempilakahle ogqoke ibhatshi lakhe kukhanya welapha umntwana umama uhlezi phansi omunye umntwana umile kukhanya owezempilakahle usukile esibhedlela wayalanda abantu emzini yabo.

Owezempilakahle uyagcina kuhle imithi kumbe ngama injection amele ayehlaba ngawo abantwana kumbe izigulane phandle okungasikho esibhedlela imithi mele ihambe ihleli kuhle

Abezempilakahle abesigodlo seGwanda balesikhathi sokuhlaba abantwana ukuvikela imkhuhlane ethize basebenzisa amajekiseni.

Abezempilakahle bayalapha izigulane. Bayazelapha ngapha begqokile izigqoko zokuvikela. Kuqakathekile lokhu ukuze bengahambi ngekhaya beyethelela imuli zabo.

Nxa umuntu engezwa kuhle kuqakathekile ukuthi avakatshele abezempilakahle nxa engafika esibhedlela abezampilakahle sebezamhlola kumbe bamlaphe.

Abezempilakahle abakhanya bemile besendlini phambili kwabo kulemitshina abayisebenzisayo ukwelapha izigulane

Abezempilakahle bamele bakhuthaze abantu ukuthi basebenzise amanzi ahlanzekileyo .Abantu kumele bafundiswe ukuthi bangasebenzisi amanzi angcolileyo ngoba alemikhuhlane.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele bayahlangana bexoxisane ngezokubeletha lokungcina kuhle abantwana ukuze abantwana bavikeleke emkhuhlaneni labomama babelethe kuhle.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele bayacebisa omama ukuthi bevakatshele ezibhedlela beyehlolisa abantwana ukuthi bakhula kuhle njalo bebahlabisa amajekisheni.

Umama ukha amanzi empompini amanzi akhanya ahlanzekile kuyakhanya ngemuva kwakhe kulezi gqoko okukhanya zichayiwe ukuthi ziwatshiwe, kuqakathekike ukuthi abantu basebenzise amanzi ahlanzekileyo.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele bayadinga izindlela zokuthi bamncedise or kuncediswe abantu ukuthi bengathola njani usizolweze mpilakahle ukuze umuntu wonke avikeleke emikhuhlaneni.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele bayahamba becebisana ngemkhuhlane, ngendlela abangavikela ngazo imkhuhlane lokuthi ilatshwa njani imkhuhlane.

Abantu bayafundiswa ngezempilakahle ngendlela okumele baziphathe ngayo ukwenzela ukuthi bavikele imikhuhlane bayacikiswa njalo langemikhuhlane eyabe ikhona

Kuqakathekile ukuthi abazempilakahle bafundise abantu ngemkhuhlane wengqondo ukuthi abantu kumele bancediswe ikakhulu labo abalohlupho kumbe abelomkhuhlane wengqondo.

owezempilakahle uphambili uyabhala phambili kulebhakane kulabo mama abahleziyo ezitulweni abanye babhabhule abantwana bayakhanya ukuthi balalele abakufundiswayo

Kuqakathekile ukuthi umuntu ongezwa kuhle ikakhulu nxa elento emhluphayo axoxe lomunye kumbe adinge owezempilakahle amncedise.

Ebezempilakahle bayaphuma ezibhedlela behambe phandle bayedinga endaweni lapho okuhlala khona abantu bafike baxoxe labantu ikakhulu labo abagula umkhuhlane wengqondo

Ibhakane elitshengisa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuncedisa labo abantu abagula ngengqondo, ukuthi umuntu kumele azi ukuthi akekho yedwa nxa elohlupho.

Abezempilakahle bayahlangana bexoxa, befundisana abangakwenza ukuthi bancede abantu abagula ngomkhuhlane wengqondo.

Esibhedlela kukhanya kuhlanzekile. Kulesakhiwo esikhulu. Ngaphandle kulotshani obusikwe kuhle buluhlaza tshoko. Lokuyizihlahlakazana okukhanya kuyathelelwa ngendlela eqondileyo.

Ezibhedlela kulungisiwe ngendlela yokuthi ma ungena phakathi, kulamabhakane akhombisa indawo la okumele uyekhona, nxa ufuna ukubuza kuzabe kubhaliwe ukuthi hamba le. Ufunu kuyakudokotela kuzabe kukhonjiwe ukuthi hamba le.

Obaba ababili abamileyo endlini lapha okulemitshina esetshenziswa ukulapha kumbe ukuhlola izigulane. Obaba laba kukhanya ngabantu abasebenza kwezempilakahle.

Odokotela basebenzisa imitshina emikhulu ukuhlola ogulayo odokotela abagqoke impahla ezilomba oluhlaza bavalile amakhala omunye udokotela ukhangele phakathi komtshina lo olapha isigulani

Omama bayabobotheka ,babambe abantwa babo abancinyane abasanda kuzalwa. Umongikazi uyanikeza omunye umama umntwana. Ukhona omunye umntwana omncinyane olabo.

Abafundi ngezempilakahle bayafunda zonke izinto lokuthatha imthambiso ebantwini lokuthi uhlolwa njani konke lokho bayakufundiswa.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngezempilakahle ukuthi baziphathe kuhle. Lokhu kuyanceda ukuvikela imkhuhlane ukuthi ingamemetheki.

Ibhakane elafakwa ngabezempilakahle betshengisa umhlaba wonke jikelele ngezibonelo ezingaba khona nxa umuntu egula ngomkhuhlane we diabetis.

Abezempilakahle kwesinye isikhathi bayaphuma ezibhedlela beqonde lapho abangathola khona abantu abanengi ukwenzelukuthi beyefundisa abantu ngokuziphatha kuhle lokubacebisa ngemikhuhlane ngendlela abangavikela ngazo imikhuhlane.

Umongikazi ukhanya egqokile emakhaleni evikele. Ukhanya uyahlaba isigulane ijekiseni, isigulane siyakhanya ukuthi siyesaba ijekiseni ngendlela ayenze ngayo.

Kuqakathekile ukuthi omama bafundiswe ngokuziphatha kuhle ukuvikela ingculazi yesibeletho kuqakatheke njalo ukuthi bazi ukuthi kuyini okungamelanga bakusebenzise okungabangela ukuthi babe lengculazi.

Ibhakane elitshengisa ukuthi abantu bahambe ezibhedlela ukuze bayethola ukuvikeleka emikhuhlaneni owe manki phokisi kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe.

Ezibhedlela kumele kutholakale amabhakane atshengisa ukuthi yisibhedlela lesi ngesangaphi njalo kutshengise lezinto ezitholakala kuleso sibhedlela.

Izibhedlela kumele zibe lalapha okugcinwa khona imithi ukwenzela ukuthi abantu bathole imithi endaweni eseduze bengahambi umango omude besiyadinga imithi.

Abantu bayahamba kukhanya abanye baya esibhedlela abanye bavela khona. Isibhedlela kukhanya sihlanzekile njalo kulendawo yoku phumulela.

Phandle kwezibhedlela kuyatholakala amabhentshi. Ukuthi labo abantu abayabe belinde abagulayo, kumbe bezobona izigulane, bephumule, behlezi phandle. Abanye balele. bayaphumula. Belinde izigulane zabo.

Umongikazi ugqoke ibhatshi elimhlophe lama gloves alombala oyisibhakabhaka umama ohleziyo ugqoke ijazi elibomvu uqhiyile uyahlolwa ngumongikazi.

Indawo ekhanya ihlanzekile ilotshani obuluhlaza obukhanya busikwe kuhle lamaluba. Kulebhakane elitshengisa ukuthi nxa ufuna ukuya kubomama abazithweleyo uqonda ngaphi.

Izibhedlela ezinkulu lezincane kuqakathekile ukuthi zibe lendawo yokuhlala ukwenzela abantu ababuyayo ukuzobona izigulani lezigulani eziyabe zisamelele ukungena kubodokotela.

Abantu abagulayo bayafuna ukuthi besebengezelelwa igazi abezempilakahle bayahamba bethatha kumbe becela igazi ebantwini lokhu bakwenza ngokuqala behlole ukuthi igazi lomuntu liqondile lokuthi kalilamkhuhlane ukuthi linganika abanye

Ezibhedlela lasemakiliniki kuyatholakala imibheda iyabe ilenyawo njalo umbheda lo uyabe ukwanisa ukuthi uwulalise kumbe uwuvuse sokusiya ngokuthi isigulane sifuna ukulala njani njalo udokotela ufuna ukusilapha sikuyiphi indlela.

omama basesibhedlela balabantwana omama baphethe amakhadi ezandleni yikho lapho umongikazi azabhala khona nxa esehlaba umntwana kumbe esemhlolile ebhala lokuthi umntwana ukhula njani

Udokotela ugqoke ijazi elombala oyisibhakabhaka wagqoka njalo ekhanda usebenzisa imitshina ukulapha kumbe ukuhlola umntwana omncinyane

Ezibhedlela kuyatholakala ama Pharmacy ayabe elemithi eyehlukeneyo lapha kyabe kusebenza abantu abalolwazi ngamaphilisi abahamba bayakufundela ukwenzela ukuthi bengaphi abantu imithi engasiyo.

Kuqakathekile ukuthi izibheldlela zibe le pharmacy eduze kumbe esibhedlela. Phakathi kwe pharmacy kulendawo eyokuthi umuntu uyazidobhela umuthi awufunayo kube lendawo yokuthi uyahamba uyecela ukuthi bakudingele abalolwazi

Ezibhendlela kuqakathekile ukuthi kube lama pharmacy ukuze abagulayo bathole imithi eduze abasebenza ema pharmacy kumele bebe lolwazi lwamaphilisi ukwenzela ukuthi banike izigulane amaphilisi aqondileyo

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kuhlale kulemithi elapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Ukwenzela ukuthi izigulane zingahambi umango omude zisiyadinga amaphilizi nxa zifuna amaphilizi ziwathole khonapho efamasi esibhedlela.

ezibhedlela kumele kube lama phamarcy abagulayo bengahambi umango omkhulu besiyadinga amaphilisi osebenza e phamarcy kumele abe lolwazi lwamaphilisi wonke

Kuqakathekile ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle evakatshele ezibhedlela eyexoxa lamanesi eyebatshela odokotela ukuthi kulapha kwami okubuhlungu kungakaxhwali.

Umama ogqoke isigqoko esilombala oyisibhakabhaka, kulowezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe engaba ngudokotela ohlolayo umama ukuthi ubulawa yini.

Odokotela abasendlini lapho okuhlinzelwa khona isigulane. Bakhanya banengi, bagqoke baphelela ukuzivikela lokulungisela ukuhlinza lomtshina omkhulu udonselwe phambili lapho abayenza khona use wabo.

Umongikazi ugqoke ibhatshi elimhlophe ufake umtshina esandleni sikamama. Uyahlola umama ukuthi ubulawa ngumkhuhlane wuphi esebenzisa umtshina.

Kuqakathekile ukuthi abagulayo bavakatshele abezempilakahle okwenzela ukuthi balatshwe umkhuhlane oyabe ubakhathaza.

Udokotela ugqoke Ibhatshi elimhlophe njalo usebenzisa umtshina ukuhlola isigulane esingumama.

Abantu abanye abala mathambo aqinileyo ukuze ube lamathambo aqinileyo uyacetshiswa ukuthi umuntu adle ukudla okwakha umzimba adle ukudla okunjengezithelo anathe njalo lochago.

Ibhakani elitshengisa abantu abagula nge asima, liyatshengisa ukuthi abantu laba nxa ugula nge asima kuyini okungamelanga ukwenze, kumbe kuyini okungabangela i asima yabo.

isigulane sihlezi esitulweni njalo sifake sifakwe phakathi kwemitshina udokotela umhlalise esitulweni esokuthi uyayenza ukuthi asilalise kumbe asivuse

Abezempilakahle odokotela labo"nurse"abancedisanayo ukuhlinza umuntu ukwenzela ukuthi bakhiphe kumbe babone ukuthi umuntu lowu ubulawa kuyini. Bayancedisana bebanengi.

udokotela ohlezi esitulweni ugqoke ibhatshi elimhlophe ukhangele phakathi komtshina ekhangele isigulane esihlezi laso esitulweni

Abezempilakahle abasebenza la okuhlolwa khona kungaba ngumthambiso kumbe ligazi basebenzisa okuzimbodlela okuncane ukufaka phakathi. Ingaba ligazi kumbe ngumthambiso.

Lapho okuhlolwa khona kungaba yimthambiso kumbe ligazi kumbe yini okuhlolwayo okwesigulane kuyatholakala kuhlolwa ngemitshina eyehlukeneyo ukwenzela ukuthi bazi ukuthi isigulane sibulawa yiwuphi umkhuhlane.

Endlini lapha okuhlolwa khona izigulane besebenzisa imitshina, ikhona imitshina ehlola phakathi, ithathe impikitsha waphakathi ukuze bebone ukuthi a ithambo lezwane lingabe liqamukile yini.

Abezempilakahle abasebenza la okuhlolwa khona kungabe yimthambiso kungaba ligazi bayahamba beyehlolwa bona ukuze bethole impumela eqondileyo belatshwe umkhuhlane oyiwo.

Owezempilakahle osendlini lapho okuhlolelwa khona kungaba ngumthambiso kumbe igazi kumbe okunye okuhlolwayo umile usebenzisa umtshina kwesinyiskhathi uyalapha kumbe uyahlola ogulayo.

Udokotela usebenzisa umtshina omkhulu okulapha kumbe ukuhlola isigulane isigulane sifake ubuso phakathi komtshina ukwenzela ukuthi udokotela abone kuhle.

Abazempilakahle abasebenza lapho okuhlolwa khona kungaba ngumthambiso kumbe ligazi abezempikahle laba bayahlola bayathatha umthambiso womuntu besebehlola umkhuhlani

ngemva kokuhlola isigulane owezempilakahle uyananzelela uyathatha umpikitsha abesenanzelela kungabe uthethe umpikitsha wonyawo kumbe yisandla senanzelela ukuthi kungabe umuntu uqamukile kumbe ithambo lenze njani

lapho okuhlolwa khona kungaba yimthambiso kumbe ligazi kumbe okunye okuhlolayo lapha bayasebenzisa imithi eyokugeza kumbe eyokuthi lapho abakhona kuhlale kuhlanzekile

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi bavakatshele ezibhedlela ngezikhathi bezithwele inyanga zonke, ukwenzela ukuthi beyehlolwa ukuthi umntwana uhleli kuhle yini.

Umama, abasesibhedlela, kulaubomongikazi, labodokotela , kulabamile. Omunye owezempilakahle uyathontisela umntwana, omunye uncedisile ukubamba ikhanda lomntwana.

Omama abasanda kubeletha abantwana bayahamba endlini lapha abagcinela khona abantwana labomama. Odokotela bayahamba behlola abantwana labomama ukuthi baphila kuhle.

Omama abazithweleyo kumbe abalindeleyo ukuthi besebe beletha, bayahamba labo ezibhedlela bayehlolwa ukuthi umntwana uhleli kuhle kumbe uphila kuhle esiswini sika mama.

Kuqakathekile ukuthi omama abalabantwana bevakatshele ezibhedlela kimbe ema kilinika aseduze kwabo besiyahlabisa abntwana ikakhulu nxakulomkhuhlane osethe ufuna ukulungiswa ukwenzele ukuthi abantwana behlale bevikelekile

Odokotela labo nurse abakhanya besendlini yokulaphela izigulane. Kulesigulane esilele embhedeni. Odokotela bayaselapha, khanya bayasihlinza. Kungathi ngumama obeletha umntwana.

Omama abalabantwana baze esibhedlela ukuletha abantwana ukuzobahlabisa lokuzobahlolisa ukuthi bakhule kuhle kuqakathekile ukuthi omama bevakatshele ezibhedlela.

Ezibhedlela kulendawo lapho omama abagcinwa khona ikakhulu labo asebebelethe abantwana bengakahambi ezindlini. Izindlu lezi kumele kube labonesi babakhangele

Ukuze abezempilakahle babone phakathi komzimba wesgulane ukuthi kulimele njani, kumbe kunjani, bayasebenzisa imitshina eyokukhangela phakathi.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukulapha izigulane kumbe ukuhlola izigulane ukuthi zibulawa kuyini ukwenzela ukuthi belaphe umkhuhlane oyiwo.

Imbhodlela encane, phansi ilombala oyisibhakabhaka phezulu ilombala obomvu. Ingasebenza ukufakela kungaba ligazi kumbe ngumthambiso owesigulane ukuze kuyehlolwa.

Udokotela uyasebenzisa imitshina ukulapha izigulane usebenzisa njalo imitshina ukuhlola kungaba ligazi kumbe ngumthambiso kumbe ngokunye okufuna ukuhlolwa okwesigulane.

Abezempilakahle, odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukulapha izigulane ukwenzela ukuthi babone ukuthi phakathi kwesigulane kunjani, bayasebenzisa umtshina.

Indlu lapha okuhlala khona imitshina eyehlukeneyo yikho lapha odokotela abasebenzela khona nxa belapha kumbe behlola isigulane.

Abezempilakahle, odokotela, omongikazi labasebenza la okuhlolwa khona esibhedlela, bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuze benelise ukuhlola okuhlupha isigulane, kumbeni ukuzilapha.

Abalohlupho lokuhamba kungaba kungenxa yokuthi bangena engozini kumbe ngenxa yokuthi amadolo sebuhlungu bayanikezwa imitshina yokuhamba eyokuthi ibancedise ukuhamba.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukulapha izigulane kumbe ukuhlola izigulane ngaphakathi kwazo ukuthi kunjani

Abezempilakahle odokotela labo nurse bayasebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukulapha kumbe ukuhlola izigulane.

Abazempilakahle basebenzisa imitshina, eminye ye mitshina leyi iyabe iyizitulo ezilamavili ahambayo, ukwenzela ukufuqa izigulane ezingasayenelisi ukuhamba.

Eminye imithi yakulezinsuku mele ihlale iphakathi kwe fridge. Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela lasemakiliniki behlale bele fridge ezokufaka imithi lamanjekisheni

Abazempilakahle, odokotela labomongikazi basebenzisa itshina eyehlukehlukeneyo, ukuze balaphe izigulane kumbe bahlole izigulane.

Odokotela labomungikazi bayasenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha izigulane, ikakhulu lezo izigulane eziyabe zihlinzwa.

Odokotela bayasebenzisa imitshina emncane ukulapha abagulayo ikakhulu labo abayabe behlinzwa basebenzisa imitshina enjengezigelo ezehlukeneyo ukuthi bahlinze izigulane.

abezempilakahle basebenzisa imitshina eminengi ukulapha izigulane kanye lokuhlola izigulane ukuthi zibulawa yini ukwenzela ukuthi bazilaphe umkhuhlane oqondileyo

abezempilakahle odokotela labo mongikazi bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuze balaphe izigulane kumbe bahlole izigulane

ODokotela labo Mongikazi basebenzisa izigelo ezitshiyeneyo ukulapha izigulane kwesinye isikhathi nxa behlinza umuntu bayasebenzisa izigelo ezehlukeneyo, sokuyangokuthi bafuna ukusika ngaphi.

Odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukulapha kumbeni ukuhlola abantu abagulayo ukwenzela ukuthi balapheke.

Abazempilakahle bayasebenzisa imtshina eyehlukeneyo ukuhlola abagulayo kumbe ukulapha abagulayo imkhuhlane ehlukehlukeneyo.

Ngeminye imitshina esetshenziswa ngabezempilakahle odokotela labo nesi ukulapha kumbe ukuncedisa kumbe ukuhlola umuntu ogulayo.

Abezempilakahle odokotela lomongikazi bayasebenzisa imitshina ukuhlola abagulayo kumbeni ukubayelapha emikhuhlaneni abayabe belayo.

Odokotela bayahlalisa isigulane ezithulweni ezilamavili. Ukwenzela ukuthi bazilaphe kuhle. Bezihambise lapho abafuna khona.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukuhlola abagulayo kumbe ukulapha izigulani imikhuhlane ehlukehlukeneyo

Lolu lugodo kumbe kungaba yinsimbi esetshenziswa ngabantu abangaboniyo abahamba beyithwele beyisebenzisa ukwenzela ukuthi labantu abanye laba sibone ukuthi lowo umuntu akaboni.

Endlini lapho odokotela abalaphela khona umuntu ogulayo besebenzisa imitshini kulesitulo esihambayo esekuthi singaba ngumbhede siphinde sivuswe sibe yisitulo njalo, phezulu kulemtshina.

abezempilakahle basebenzisa imitshina ukulapha abagulayo basebenzisa njalo imitshina ukuhlola abagulayo ukuze ebalaphe imikhuhlane oqondileyo

Abezempilakahle odokotela labonensi bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuhlola izigulane ukuthi zibulawa yini. Kwesinye isikhathi bayasebenzisa imitshina ukulapha izigulane.

Odokotela labo mongikazi bayadinga imitshina enjenge zigelo ukwenzela ukuthi balaphe abantu ikakhulu labo abantu abafuna ukuhlinzwa.

UDokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina etshiyeneyo ukwelapha isigulane kumbe ukuhlola isigulane ukuze babone ukuthi isigulane sibulawa yini.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukwelapha izigulane kumbe ukuhlola ukuthi izigulane zibulawa ngumkhuhlane wuphi.

Abalohlupho kumbe abalimele inyawo baba lohlupho lokuthi abesenelisi ukuthi bahambe kuhle odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina eyokuthi bavikele lolunyawo kumbe luba lu, luncedise ukuthi luhambe.

Odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina endlini lapha okuhlala khona imitshina eminengi emikhulu kumbe imitshina emincane. Imitshina iyasebenza ukulapha isigulane kumbe ukusihlola.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukwelapha lokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo.

Odokotela lomongikazi ngabasenza okuhlolwa khona basebenzisa imitshina eyehlukeneyo emncane lemkhulu ukwelapha kumbe lokuhlola izigulane.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina emincane lemikhulu ukulapha izigulane.

Odokotela basebenzisa imitshina eyehlukeneyo ikakhulu nxa behlinza izigulane. Izigulane ezinhlinzwayo zingaba zihlinzwa nxa befuna ukukhipha umntwana phakathi kumbe kulokunye abamele bakukhiphe phakathi emuntwini.

Abezempilakahle odokotela labonesi bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo njalo eminengi ukuncedisa izigulane bezilapha kumbe bezihlola.

Abezempilakahle, onesi labo dokotela, bayasebenzisa imitshina emincane lemikhulu, ukulapha kumbe ukuhlola izigulane. Lokhu kwenzela ukuthi bathole imikhuhlane eqondileyo ukuze balaphe izigulane.

Ukuze abagulayo balatshwe ngendlela eqondileyo abezempilakahle bayasebenzisa imitshina eminengi eminye imitshina isebenza ukubona ukuthi izigulane zilani phakathi.

Izigulane nxa zigula kwesinye isikhathi ziyabe zingasayenelisi ukuthi zivakatshele isambuzi. Abezempilakahle bayenza umtshina olula owokuthi bayanika nje izigulane zihlale zibe sezizinceda bathathe besiyalahla bona.

Abezempilakahle odokotela, onesi bayasebenzisa imtshina ehlukeneyo ukulapha kumbe ukuhlola abagulayo. Eminye imitshina abayisebenzisayo iyabona phakathi komuntu ukuthi kunjani.

Abezempilakahke odokotela labomongikazi labasebenza lapho okuhlolwa khona kuyadingeka ukuthi bagqoke izinto ezivikelayo emkhuhlaneni njalo basebenzisa imitshina eyehlukeneyo.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina emincane lemikhulu .Ukulapha izigulane kumbe ukuzihlole ,ukuze bazilaphe ngendlela eqondileyo.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina emincane lemikhulu ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola ukuthi ezibulawa kuyini

Esibhedlela bayasebenzisa izinto ezinengi amabhandetshi amajekiseni lokunye okunengi okumele kulahlwe kunjalo kumele kube lamagabha okumele bafake kiwo izinto lezo

Ukuze abezempilakahle belaphe abantu ngendlela eqondileyo kumele basebenzise imitshina eyehlukeneyo emikhulu lemincane

Amaphilisi akulezinsuku agcinwa phakathi kwamabhokisi. Phakathi kwamabhokisi bayafaka njalo amaphilisi kwelinye iphepha banamathisele amaphilisi phakathi. Isigulane sesizakhipha iphilisi elilodwa kumbe amabili ephepheni lelo ukwenzela ukuthi asalayo esake njalo enanyathiselwe.

Amaphilisi akulezinsuku agcinwa emabhokisini. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamanye amaphepha agoqele amaphilisi ananyathiselwa ukwenzela ukuthi engeni umoya.

Imithi yakulezinsuku iyabe ifakwe phakathi kwamakadibhokisi amancane. Phakathi kwamakadibhokisi kuyabe kulamanye amaphepha afakwe amapilisi anyanathiselwa ukwenzela ukuthi angangeni idoti kumbe umoya.

Umuthi wakulezi insuku, ugcinwe phakathi kwebhokisi uyabe uphakathi kwembodlela phandle kwebhokisi kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi ngowani njalo ulaphani.

Imithi yakulezi'nsuku iyagcinwa ngaphakathi kwamakhadibhokisi kwesinye is'khathi kuyabe kungamaphilisi ngaphandle ,kwebhokisi kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi wakhona uyini njalo ulaphani njalo ulapha njani

Imithi yakulezinsuku itholakala eminye iphakathi kwamambodlela amancane, iphakathi kwamabhokisi. Phandle kwamabhokisi lezimbodlela lezi, kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi ngowani njalo usebenzani.

Amaphilisi akulezi insuku ayabe ephakathi kwamabhokisi, amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe phandle ukuthi ngamaphilisi mhlobo bani njalo mangaki phakathi. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamaphepha ananyathiselweyo ukuthi amaphilisi angangeni umoya.

Imithi yakulezinsuku iyatholakala iphakathi kwembodlela. Imbodlela lezi ziyagcinwa phakathi kwama cardbhokisi amancane. Ngaphandle kuyabe kufanekisiwe ukuthi umuthi ngowani kwesinye isikhathi imithi le iyabe ilapha inyamazana.

Imithi yalenzinsuku itholaka emapharmacy. Iyabe igcinwe phakathi kwezimbodlela ezimhlophe kumbe phakathi kwamabhokisi. Kwesinye isikhathi kuyabe kungamaphilisi eyabe ephakathi kwamabhokisi. Imithi le iyabe ibhaliwe phandle ukuthi ngumuthi wani njalo usebenza njani.

Imithi yakulezi insuku itholakal iphakathi kwamabhokisi ayehlukeneyo njalo ngaphandle kwamabhokisi kuyabe kubhaliwengamabala akhanyayo ukuthi umuthi wakhona kuthiwa yini njalo usebenzani

Imithi yakulezi nsuku itholakala emabhokisini . Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamaphilisi kwesinye isikhathi kuyabe kulamambodlela ale mithi phakathi . Imithi le iyabe ibhaliwe phandle ngamabala akhanyayo ukuthi ngumuthi mhlobo bani.

Imithi egcinwe phakathi kwamambhondlela akhanya engani ngamanzi kodwa kuyabe kungu muthi. Abezempilakahle bayabe bekwazi ukuthi lowo uyabe ungumuthi wani nxa benikeza abantu.

Imithi yakulezinsuku itholakala ema pharmacy. Iyabe iphakathi kwezimbodlela ezincane. Eminye njalo isembodleleni ezinkulu. Imithi le iyabe ilotshiwe phandle ukuthi ngeyani.

Amapilisi akulezi insuku, atholakala emafasi lasesibhedlela. Ayabe elehlobohlobo elembala etshiyeneyo, amanye amhlophe , amanye alithanga, amanye ayiphinki. Ayabe egoqelwe phakathi kwamaphepha anamathiselweyo ukunzela ukuthi angangeni umoya ledothi.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emabhokisini. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamaphepha amancane agoqele amaphilisi lawa ukwenzela ukuthi amaphilisi engangeni umoya

Imithi yakulezi insuku iphakathi kwamabhondlela amakhudlanyana alezivalo ezimhlomphe. Eminye imithi ngeyokuthi ifafazwe endaweni.

Amaphilisi akulezi insuku atholakala emabhokisini. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamaphepha alamaphilisi ananyathiselweyo ukuze angangeni idoti kumbe umoya.

Imithi yakulezinsuku itholakala emambhodleleni iyimithi enathwa ingamanzi eminye njalo igcotshwa kulamaphilisi anathwayo. Amaphilisi ayabe egoqelwe ngamaphepha enanyathiselwe ukwenzela ukuthi engangeni idoti kumbe umoya.

Imithi yakulezinsuku ephakathi kwamambodlela ayehlukeneyo. Imithi iyasebenza ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo eyinye iyasebenza ukufafaza endaweni.

Imithi yakulezi insuku itholakala iphakathi kwamambodlela amancane kumbe amakhulu, njalo imithi leyi iyabe inanyathiselwe iphepha ngaphandle elitsho ukuthi umuthi lowu ngowani njalo usebenza njani.

Imithi yakulezinsuku itholakala emambodleleni ayabe efakwe phakathi kwama khadibhokisi amancani. Amakhadibhokisi akhona lemithi kuyabe kubhaliwe phandle ukuthi umuthi wakhona ulaphani njalo ulaphani, ulani phakathi.

Imithi yakulezinsuku iyatholakala emabhokisini, eminye imithi ngeyokuthi abantu bagcobe phandle kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi ngowani lokuthi usebenza njani.

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwamabhokisi amancane phakathi kuyabe kulephepha eligoqele amaphilisi njalo liyabe linamathiselwe ukwenzela ukuthi amaphilisi angangeni umoya kumbe idoti.

Kulamagilovisi agqokwa ngabezempilakahle nxa bebamba abantu. Njalo kulokugqokwa emadolonweni ukwenzela ukuthi kuncedise idolo elibuhlungu ukuthi lingabi buhlungu.

Umuthi ophakathi kwembodlelanyana encane ulesivalo esimhlophe, umzimba wayo ulombala owesibhakabhaka. Uyasebenza ukulapha uthontisela.

Imithi itholakala phakathi kwamabhokisi .Phakathi kwebhokisi kuyabe kulembodlela ezincane, eminye imithi iyabe ingeyokugcoba njalo phandle kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi ngowani.

Umuthi ophakathi kwebhokisi ibhokisi libhaliwe ngaphandle ngamabala akhanyayo ukuze umuntu azi ukuthi umuthi lo ngowani njalo uyabe ubhaliwe ukuthi ulani phakathi umuthi.

Imithi yakukezinsuku itholakala isemambodleleni , eyinye iphakathi kwemabhokisi , amanye okuyabe kungamaphilisi asemabhokiseni ukusebenza ukulapha imkhuhlane eyehlulekeneyo njalo imithi le iyabe ibhaliwe phandle ngamabala akhanyayo ukuthi umuthi lo ngowani njalo ulaphani

Imithi yakulezi nsuku itholakala phakathi kwamabhokisi ayehlukehlukeneyo. Iyabe iyimithi kumbe kungamaphilisi kumbe kuyimithi eyimpuphu ephakathi kwamambodlela amancane.

Amaphilisi akulezi insuku atholakala phakathi kwamabhokisi , phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamambhodlela ayabe elamaphilisi , phandle kwamakhadibhokisi kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi ngowani njalo usebenzani lamaphilisi akhona mangaki.

Imithi yakulezi nsuku itholakala emabhokisini. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulembodlela ezincane lezinkulu . Kwesinye isikhathi mithi le iyabe inathwa enye ihlale njengama njekisheni .

Imithi yakulezinsuku iyalungiswa ifake emabhodleleni, amambodlela lawa abesebhalwa ngaphandle ukuthi umuthi lo ngowani njalo ulaphani .

Imithi yakulezinsuku iyafakwa phakathi kwembodlela ibisifakwa phakathi kwe khadibhokisi. Phandle kwebhokisi laphandle komuthi kuyabhalwa ngamabala akhanyayo ukuthi umuthi wakhona kuyini njalo ulaphani.

Imithi yakulezinsuku iyafakwa phakathi kwamambodlela eyehlukeneyo njalo phandle kwamambodlela bayafaka iphepha elitshengisa ukuthi umuthi ngowani, ulaphani njalo njani

Imithi yakulezinsuku iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi kwesinye isikhathi kuyabe kungamaphilisi kwesinye isikhathi kuyimithi enathwayo kungamanzi kwesinye isikhathi kungama njekisheni

Imithi yakulezi insuku iyafakwa phakathi kwamabhokisi. Amanye amabhokisi amancane, amanye amakhulu .Iyafakwa njalo phakathi kwamambodlela ibisigcinwa phakathi kwamabhokisi, ibhalwe phandle ukuthi ngumuthi wani.

Imithi yakulezi insuku itholakala phakathi kwembodlela eyabe ifakwe phakathi kwekhadibhokisi elincane. Ngaphandle kwembodlela kuyabe kulemifanekiso okuthi uyenzwe ngani lowo muthi njalo ngumuthi olaphani.

Imithi yalezi insuku iyatholakala phakathi kwezimbodlela ezehlukeneyo. Eminye imithi yakulezi insuku isebenza ngokugcoba eyinye njalo ngokunatha, amanye abe ngamaphilisi.

Amaphilisi aphakathi kwembodlela elesivalo esibomvu. Ngaphandle kwembodlela kubhaliwe ukuthi amaphilisi lawa ngawani njalo alaphani.

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwembhondlela ezehlukeneyo ezinye ziyabe zizincane ezinye zizinkulu. Imithi le iyabe ibhaliwe ngaphandle ngamabala amakhulu akhanyayo ukuthi ngowani.

Owezempila kahle engabe engudokotela kumbe ngunesi yibo kuphela abalemvumo yokupha izigulani amaphilisi ngoba yibo abakwaziyo ngokwamaphilisi

Amaphilisi ayatholakala phakathi kwamabhokisi. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamaphepha agoqele amaphilisi amaphepha la ananyathiselwa ukwenzela ukuthi angangeni umoya kumbeni idoti.

Imithi yakulezinsuku itholakala emabhokisini , phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamaphilisi kumbe kulembodlela zomuthi. Phandle kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi ngowani njalo kulani phakathi.

Imithi yakulezinsuku iphakathi kwamabhodlela eyinye imbodlela ilesivalo esimhlophe enye njalo ilesivalo esiluhlaza enye njalo ilesivalo esilombala oyisibhakabhaka

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwembodlela eyabe iphakathi kwebhokisi elincane imithile iyabe ibhaliwe phandle ukuthi ngumuthi wani njalo ulaphani

Imithi yakulezi insukuku, itholakala phakathi kwamambodlela, iyabe inathwa njengamanzi, njalo kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi lo ngowani. Unathwa njani?

Imithi yakulezi insuku igcinwa phakathi kwebhodlela. Ibhodlela yakhona iyabe ivalwe kakhulu, njalo phandle kuyabe kulephepha elifakiweyo elitshengis'ukuthi umuthi ngowani.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emabhokisini amancane. Phakathi kwamabhokisi lawa kuyabe kuleyinye iphepha elinamathiselwe amaphilisi ukwenzela ukuthi angangeni idoti kumbe umoya.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emabhokisini. Phakathi amaphilisi ayabegoqelwe ngelinye iphepha lananyathiselwa ukwenzela ukuthi engangeni umoya kumbe idoti. Phezu kwebhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lamaphilisi.

Imithi yakulezi nsuku itholakala phakathi kwama khadibhokisi kumbe phakathi kwezimbodlela ezehlukeneyo ezincane lezinkulu, njalo imithi le iyabe ilotshiwe phandle amabizo emithi lokuthi isebenzani.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emabhokisini . Ibhokisi liyabe lilotshiwe ngaphandle ukuthi iphilisi eliphakathi ngumhlobo bani njalo kuyabe kulotshiwe ukuthi iphilisi lelo lilaphani njalo mangaki phakathi.

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwamambodlela, njalo ayabe ephakathi kwamakhadibhokisi amancane. Phandle kwamakhadibhokisi kuyabe kubhaliwe ukuthi umuntu ngowani njalo usebenzani.

Imithi yakulezi nsuku isebenza ukulapha izinto izehlukeneyo, eminye imithi yakulezi nsuku iyagcotshwa lapha okubuhlungu khona kumbe lapho okuyabe kubaba khona.

Imithi yakulezinsuku itholakala iphakathi kwembodlela. Imbodlela lezi ziyabe zifakiwe phezulu okuyinkomitsho okuyabe kubhaliwe ukuthi umuntu kumele anathe okungakanani.

Imithi itholakala phakathi kwamabhokisi njalo imithi iyabe ibhaliwe phandle kwebhokisi ukuthi ngumuthi mhlobobani ngebala elikhanyayo. Amaphilisi abe efakwe phakathi kwemaphepha anathiselwa ukwenzela ukuthi engangeni umoya.

Imbodlela elesivalo esiluhlaza, imbodlela le ilephepha elibhaliweyo ngaphandle ukuthi umuthi lowu ngowani njalo ulaphani.

Imithi yakulezinsuku isifakwa ngaphakathi kwamambodlela amancane. Njalo iyabe ibhaliwe ngaphandle ibizo lalowomuthi. Lokuthi imithi kumbe amaphilisi lawa mangaki phakathi.

Umuthi osembodleleni, imbodlela le ilesivalo esibomvu njalo ilepikitsha ibhaliwe njalo ukuthi umuthi lo ngowani njalo usebenzani.

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwama khadibhokisi wezimbhodlela ezincane lezinkulu njalo iyabe ibhaliwe phandle ukuthi ngumuthi wani njalo usebenzani.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliwe phandle ibizo lamaphilisi njalo ibhokisi leli libhaliwe ukuthi amaphilisi lawa mangaki, asebenzani.

lbhokisi lamapilisi elilombala omhlophe. Ngaphansi kulombala oluhlaza. Lifanekiswe amapilisi phandle. Libhaliwe ngamabala aluhlaza ukuthi umuthi lo ngowani.

Umuthi wakulezinsuku ofakwe phakathi kwembodlela , imbodlela leyi emhlophe yafakwa iphepha phandle eliyabe libhaliwe ukuthi umuthi lowu usebenzani

Imithi yakulezi insuku iyatholakala emambodleleni lasemabhokisini njalo imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi ngumuthi wani ngaphandle ngamabala akhanyayo.

Imithi yakulezinsuku iyabe ifakwe phakathi kwembodlela ezihlukeneyo eziyabe zizinhle njalo zibhaliwe phandle ngamabala akhanyayo ukuthi umuthi lo ngowani njalo phakathi kuyabe kulamaphilizi amangaki kuyabe kubhaliwe phandle kwembodlela yakhona

Imithi yakulezinsuku iyatholakala isemambodleleni ,amambodlela akhona ayabe elembala emihle .Njalo ayabe ebhaliwe phandle ngamabala akhanyayo ukuthi ngumuthi Wani. Njalo ayabe elotshiwe ukuthi mangaki njalo asebenzani.

Amaphilisi atholakala phakathi kwamabhokisi. Phakathi kwamabhokisi la kuyabe kulamaphepha ayabe enanyathiselwe amaphilisi ukuze engangeni umoya. Umuntu uyenza okokuvula lelophilisi afuna ukulinatha.

Amaphilizi akulezinsuku atholakala emabhokisini phandle kuyabe kubhaliwe ukuthi ngamaphilizi ani asebenza ukwenzani njalo amaphilizi lawa ayabe egoqelwe phakathi kwamaphepha umuntu onathayo uzaba nguye ozakhipha iphilizi afuna ukulinatha

Imithi yesintu iyalungiswa ifakwe phakathi kwembodlela ibisifakwa phakathi kwebhokisi ukwenzela ukuthi igcinakale kuhle iyabe ibhaliwe ngaphandle ukuthi umuthi ngowani njalo usebenzani

Omama abakhanya behlezi ezitulweni bebambe abantwana , umongikazi okhanya egqoke ibhatshi elimhlophe egqoke lama glavusi ezandleni kukhanya uyahlola abantwana

Umongikazi ogqoke impahla elombala oyisibhakabhaka uhlola umntwana ongagqokanga phezulu. Omunye umongikazi umile eceleni laye ugqoke impahla elombala oyisbhakabhaka.

Kulomuntu ongubaba oleleyo okhanya ulimele abanye abaguqile kukhanya bayamsiza kungathi sekukhona abezempilakahle abazamsiza lowo muntu

Umama umnika umntwana umuthi, umntwana kukhanya uyagula, kuqakathekile ukuthi umama anike umntwana umuthi ombhalelwe ngudokotela konke lesilinganiso sakhona, engamniki umuthi omnengi kakhulu, kungabangela ukuthi aphinde agule njalo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe esibhedlela kumbe bevakatshele omongikazi labezempilakahle besiyahlolwa njalo besiyalatshwa imikhuhlane eyehlukeneyo.

umongikazi umile ubambe isigulane esilele embhedeni endlini lapha kugcwele imitshina eyehlukeneyo okutshengisela ukuthi iyancedisa ukulapha isigulane

Omama babuyile ngobunengi beze esbhedlela bathwele abantwana kwezempilakahle ogqoke impahla ezinjengesibhakabhaka uyahlaba umntwana

Owezempilakahle uhlezi esitulweni ugqoke ibhatshi elimhlophe, usendlini lapho alaphela khona izigulane, okwakhathesi ukhangele i computer.

Udokotela usehlole umuntu ogulayo esebenzisa umtshina. Okwakhathesi usekhangele kukhompiyutha ukuthi kuyini okungabe kulimele phakathi emuntwini.

Ibhakane elitshengisa ukuthi isigodlo seRwanda siyanakekela abantu abalomkhuhlane wengqondo. Sitshengisa njalo ukuthi nxa ugula umkhuhlane wengqondo kuqakethile ukuthi uxoxe kumbe ukhulume labanye.

Omongikazi labodokotela bakhanya bebabilii bagqoke baphelela abakhanya basebenzisa imitshina ukulapha isigulane.

Owezempilakahle umongikazi kumbe engaba ngosebenza lapha okuhlola khona ugqoke impahla elombala oyisibhakabhaka umile endlini lapha okugcinwa khona imitshina.

Udokotela olapha isigulane ugqoke amagloves wabamba lensimbizakhe wagqoka njalo okuvikela emakhaleni isigulane sona silele sikhangele phezulu savula umlomo ukuze udokotela aselaphe kuhle

abezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe bagqoka njalo amagulovisi ezandleni bavala amakhala bayancedisana ukusebenzisa umtshina

Emapharmacy kutholakala imithi eyabe isilungisiwe njalo iyabe iphakathi kwamabhokisi .Kwesinye iskhathi kuyabe kungama philisi kumbe imithi .Phandle kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi kumbe amaphilisi ngawani .

Emafamasi kutholakala amaphilisi ayehluyehlukeyeyo, amanye ayabe ephakathi kwamabhokisi, okunye kuyimithi yempuphu, okunjengama njekishini, okunye njalo kuyabe kuyisepa zokugeza, eminye kuyimithi yokugcoba

Efamasi kutholakala imithi eminengi eminye iyabe iyimithi yesintu eyinye iyimithi yakulezinsuku . Eyesintu iyabe isilungile yangani ngeyesikhiwa njalo kuyathengiswa into ezinengi okungasomithi, isepa zokugeza labochago lwabantwana uyakuthola efamasi.

Ibhakane elitshengisa isibhedlela kuqakathekile ukuthi abezimpilakahle bafake amabhakane esibhedlela ,ukutshengisa ukuthi yisibhedlela siphi njalo silaphani , senza ngokwani .

Efamasi yindawo ethengisa amaphilisi. Amaphilisi ayabe efakwe kuhle emakhabothini ukukwenzela ukuthi lo osebenza efamasi engakhathazeki nxa esedinga iphilisi lokunika isigulane.

Ibhakane elitshengisa ukuthi usufikile esibhedlela ,kuqakathekile ukuthi abema kilinika labezibhedlela befake amabhakane ukwenzela ukuthi abantu abangela lwazi lokuthi kulesibhedlela.

Efamasi kutholakala amaphilisi lemithi eyehlukeneyo. Imithi yesintu layo iyatholakala efamasi lemithi yakulezi insuku. Kuthengisa umuntu ololwazi lokwemithi.

Efamasi kutholakala imithi eyehlukeneyo. Imithi yakulezinsuku lemithi yesintu iyabe isilungiswe yafakwa emambodleleni eminye yagcinwa phakathi kwamabhokisi lamaphilisi.

Imithi itholakala emafamasi, emafamasi imithi iyabe ibekwe ngedlela eqondileyo ngendlela eyokuthi nxa umuntu esebenza khona asethatha kadingi kakhulu.

Ezibhedlela lasemakilinika kuyabe kuleFamasi lapho okutholakala khona amaphilisi ukwenzela ukuthi izigulane nxa sezibhalelwe imithi ngabodokotela zihambe ziyethenga eFamasi.

Ezibhedlela ezinengi kuyatholakala amafamasi njalo kuyabe kulamabhakane atshengisa ukuthi nxa ufuna ukuyefamasi uhamba ngaphi. Ukwenzela ukuthi abagulayo bathole imithi masinyane.

Ema"pharmarcy " kuyatholakala amaphilisi. Kuyatholakala njalo uchago lwabantana lokunye okusetshenziswayo okunjengemithi yokugeza

E"pharmacy " yindawo egcina khona amaphilisi abagulayo behamba besiyawathenga em"apharmacy" .Imithi le iyabe ifakwe ngendlela eyokuthi umuntu othengisayo akathwali nzima.

Efamasi yikho lapho okugcinwa khona kuphindwe kuthengiswa amaphilisi. Abasebenza efamasi babelolwazi lwamaphilisi ukwenzela ukuthi bengaphi izigulane amaphilisi angayisiwo.

kuöebhakane elitshengisa ukuthi kule phamarcy i phamarcy ethengisa amaphilisi kuqakathekile ukuthi i phamarcy itholakale kungaba kusesibhedlela ukwenzela ukuthi izigulane zithole amaphilisi eduze

Izihlahla ziyasebenza ukulapha izigulane ezibulawa yimkhuhlane ehlukeneyo. Kusebenza amahlamvu ezihlahla, impande zezihlahla kanye lamaxolo ezihlahla.

Ibhakane elitshengisa isibhedlela kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kube lamabhakane atshengisa ibizo lesibhedlela ukwenzela labo abangakwaziyo, njalo litshengise ukuthi ukuyafika kuleso sibhedlela kungaba ngumango ongakanani.

Kwesinye isikhathi izihlahla esizihlanyelayo ezivandeni zethu ziyabe singumuthi. Amahlamvu akhona umntwana engakhwehlela, sithatha amahlamvu sifaka emphikeni simnathisa umntwana.

Emadolobheni kumele kubelamapharmacy endaweni ezinengi. Ukwenzela ukuthi abagulayo, nxa sebedingelwa amaphilisi. Abantu bangathwalinzima. Bawathole lula.

e phamarcy kuyathengiswa imithi yakulezinsuku lemthi yesintu eyabe isilungisiwe yafakwa phakathi kwamabhokisi amabhokisi akhona abhalwa phandle ukuthi umuthi ngowani

Emafamasi amaphilisi ayagcinwa njalo nxa bewafaka emakhabothini bayafaka ngendlela eyokuthi amabhokisi afanayo ahamba endaweni yawo wodwa ukwenzela ukuthi kubelula nxa sebethatha amaphilisi.

Imithi yakulezi insuku itholakala ema pharmacy. Imithi le ilapha okutshiyeneyo njalo iyabe igcinwe phakathi kwamabhokisi, amabhokisi la ayabe elamaphilisi phakathi, imithi egcotshwayo, kumbe imithi enathwayo.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibe lamapharmacy. Lapho okuthengiswa khona amaphilisi. Ukwenzela ukuthi izigulane, zingahambi ummango omkhulu, zisiyadinga amaphilisi.

Efamasi yikho lapha okugcinwa khona amaphilisi, nxa isigulane sifuna amaphilisi siyahamba efamasi amaphilisi ayabe efakwe phakathi kwamabhokisi.

Emafamasi kuthengiswa amaphilisi ayehlukeneyo. Izisebenzi ezisebenza emafamasi kumele zibe lolwazi olukhulu emaphilisini ukwenzela ukuthi zinike izigulane amaphilisi aqondileyo

Ezibhedlela ezinengi kutholakala amafamasi kulapho okuthengiswa khona amaphilisi kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibe lama famasi ukwenzela ukuthi izigulane zithole amaphilisi eduzane

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bafundise abantu indlela yokugeza izandla eqondileyo, ukwenzela ukuthi abantu bengatholi imikhuhlane ngenxa yokubamba izinto ngezandla, kumbe ukudla ngezandla ezingcolileyo.

Abezempilakahle bayafundisa abantu ngokuqakatheka kokuzivikela emkhuhlaneni eminenginengi. Bayafundisa njalo abantu ngokuziphatha kuhle.

Ibhakane liyatshengisa ukuthi abe Rwanda labezempilakahle umhlaba wonke jikelele bayafundisa ngokwengculazi ukuthi olatshwa njani njalo bayancediswa ngabezenkonzo.

Omama abanengi balethe abantwana esibhedlela omongikazi labezempilakahle bayafundisa omama ngendlela eziqondileyo zokugcina abantwana lokudla okumele bekuphiwe abantwana okwakha umzimba.

Abezempilakahle bame phambili kwabantwana kanye lababalisi okukhanya ukuthi basukile ezibhedlela baya ezikolo ukuyafundisa abantwana ngemikhuhlane lendlela zokuyivikela ngayo.

Abezibhedlela ukulezikhathi lapha abasuka khona ezibhedlela besilanda ezindaweni zethu kungabe kusemavenkilini kumbe kusezikolo beyexoxa lathi besilaphe njalo besibise ngemikhuhlane

Amankazana labo mama bamele bafundiswe ngokukuqakatheka kokuziphatha kuhle ukwenzela ukuthi bazi imikhuhlane abayitholayo nxa bese macansini lendlela zokuthi bazivikele ngazo

Abangomama kumele babe lezinto zokusebenzisa nxa besesikhathini ukwenzela ukuthi abangamantombazana bengathwali nzima nxa besesikhathini, njalo bafundiswe ngomkhuhlane abangayithola nxa bengaya emacansini.

Abantwana abancane abahlezi phansi, abakhanya bayadla. Phakathi kwemiganu yabo kukhanya kulokudla okuyakha umzimba. Kuqakathekile ukuthi omama bafundiswe indlela zokuphatha kuhle abantwana.

Kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bafundiswe ngemikhuhlane etholakala emacansini. Bafundiswe njalo ngokuziphatha kuhle. Bafundiswe njalo ngokuthi bangavikela njani imikhuhlane.

Abantwana abangamantombazana labafana kumele bafundiswe ukuqakatheka kokuziphatha kuhle ngesikhathi besesikhathini njalo kumele bafundiswe ngemikhuhlane abangayithola emacansini.

abezempilakahle bayafundisa omama ngezindlela zokuzivikela ukubamba izisu bafundiswe njalo bafundiswe njalo ngendlela abangathola ngazo umkhuhlane lokuzivikela kiwo emkhuhlaneni leyo

Kuqakathekile ukuthi abantu abagogekileyo bafundiswe ngemikhuhlane abangayithola besemacansini. Bafundiswe njalo ngokuzivikela ukuthi bengazithwali lendlela zokuvikela imikhuhlane.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi nxa besiya ecansini bebekwazi imikhuhlane abatholayo kuqakathekile njalo ukuthi umuntu ahlale ekwazi ukuthi uyisimo bani ngokuthi bahamba bayethenga efamasi umuthi ezoyenza ukuthi bazitheste bodwa.

Kuqakathekile ukufundisa omama indlela yokuziphatha nxa beseskhathini lendlela abangazenza ukuvikela imukhuhlane emacansini njalo kuqakathekile lokubafundisa lendlela zokuvikela ukuthi bengazithwali

Kuqakathekile ukuthi omama bafundiswe ngemikhuhlane abayithola ecansini. Bafundiswe njalo ngendlela zokuzivikela ukuthi bengazithwali.

abantu kumele bafundiswe imikhuhlane abayithola nxa besemacansini lenlela zokuyivikela ukuthi kuyini abangakwenza ukuze bevikele imikhuhlane lokuthi babona njani ukuthi balomkhuhlane

Abezempilakahle bayafundisa abasakhulayo abafana lamankazana ngendaba zokuzivikela emkhuhlaneni yokuya emacansini, ngendlela amankazana aziphatha ngawo nxa esesikhathini lendlela abazivikela ngayo ngemikhuhlane engatholakala ecansini.

Omama lamantombazana kuqakathekile ukuthi bavakatshele ezibhedlela lapho abazathola khona imfundiso mayelana ngokocansi lemikhuhlane abangayithola emacansini.

Eminye imitshina emncane iyasetshenziswa ngomongikazi labodokotela ukuhlola imikhuhlane eyamacansi kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngemikhuhlane leyi lendlela abazivikela ngazo.

Kuqakatheke ukuthi obaba bafundiswe ngezocansi ukwenzela ukuthi bazi imikhuhlane etholakala ecansini lokuthi bazivikele njani.

Omama abazithweleyo kumele bacetshiswe indlela yokuziphatha ngayo nxa sebezithwele njalo kumele bafundiswe batshelwe imikhuhlane abangayizuza emacansini.

Odokotela labomongikazi bayahlaba isigulani bethathe igazi laso besebehamba besiyahlolisa ukuze bebone umkhuhlane ohlupha isigulani.

Abantu abangobaba labo kumele bafundiswe ngokwecansi ukwenzela ukuthi bazi imkhuhlane abangayithola ngokungazivikeli kucansi njalo lokuziphatha kuhle.

Kuqakathekile ukuthi omama lamankazana befundiswe ngokwecansi ikakhulu imikhuhlane etholakalayo lokuziphatha kuhle nxa besesikhathini lokungenza ukuthi bavikele ukuthi bengazithwali.

Abezempilakahee bayabona kuqakathekile ukuthi bafundise amankazana ngokocansi imikhuhlane abangayithola lokuthi baziphathe kuhle nxa besesikhathini lendlela abanga yenza ngazo ukuthi bavikele ukuthi bengazithwali

Omama kumele bafundiswe indlela zokuziphatha kuhle, ikakhulu ngokwecansi, bafundiswe njalo imkhuhlane abangayizuza, lendlela abangazisebenzisa ukuze bengazithwali.

Kuqakathekile ukufundisa abasakhulayo indlela yokuziphatha kuhle ikakhulu ngokwe cansi. Imkhuhlane abangayizuza nxa bengasazivikelanga lendlela abangazisebenzisa ukuzivikela ukuthi bengazithwali.

Abathanda ezemidlalo bayacetshiswa ukuthi badle ukudla okuyakha umzimba njalo banathe amanzi amanengi ukwenzela ukuthi imizimba yabo ihlale iqinile benelise ukwenza imidlalo.

Abathanda ezemidlalo kuqakathekile ukuthi benanzelele imizimba yabo mele ihlale iqinile njalo bevakatshela abezempilakahle becetshiswa ngokungenza ukuthi baphile imizimba yabo iqinile bedle ukudla okuyakha umzimba benathe njalo amanzi amanengi.

Kuqakathekile ukuthi abemidlalo behambe bethwele amabhokisi alento zonke ezifunakalayo ukwenzela ukuthi nxa umuntu engalimala bakwanise ukumupha ukumnika usizo kungakafiki abezempilakahle.

Umama uhlezi phezu kwemethi, okhanya uyenza izinto zemidlalo, eziyelula ekhangele kulephuthophu. Kutsho ukuthi into lezi uyazibona kulephuthophu.

Abathanda ezemidlalo kuqakathekile ukuthi bevakatshele ezibhedlela beyebona odokotela labomongikazi ukuze balatshwe kumbe bahlolwe imikhuhlane enjengahlasela amadolo

Abantu abenza imidlalo kuqakathekile ukuthi bebelemithi abayinathayo ukwenzela ukuthi beqine emzimbeni ngoba bona basebenzisa amandla amanengi

Kuqakathekile ukuthi abathanda ezemidlalo nxa bedlala imidlalo kumele kube lebhlkiso elile zinto ezizabanceda nxa kungela abezempilakahle.

Imitshina eyehlukeneyo iyasebenza ukulapha izigulane iyasebenza njalo ukuthi babone ukuthi isigulane sihlutshwa kuyini, kumbe sikhathazwa kuyini emzimbeni waso besebebhala khonapho kumaMachines enalawo.

umama ohleziyo lobaba ogqoke isikipa esimhlophe ebambe lefoni kulabo mama njalo ababili abakhanza bemile bebambe betshengisana ifoni

Odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuhlola izigulane imikhuhlane eyehlukeneyo.

abezempilakahle odkotela labo nurse basebenzisa imitshina eminengi kakhulu imitshina leyi ingaba mincane eminye ingaba mikhulu ukulapha kumbe ukuhlola izigulane

Odokotela kumbe labo abasebenza lapho okuhlolwa khona abantu bayafaka inzuzo zabo phakathi kwe khompuyutha ukwenzela udokotela akubone lula nxa eselapha isigulane.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukehlukeneyo. Amahlamvu ayatshiswa kusetshenziswe umlotha wakhona. Abanye bayawawomisa abe ngamahlamvu etiye abanye njalo bayawafaka emanzini besebenzise amanzi wonalawo ukulapha izigulane.

imithi yesintu iyabe igoqela amahlamvu ezihlahla amaxolo ezihlahla kanye lezihlahlakazana zeganga ziyalapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo

Amahlamvu asebenza ngendlela ezitshiyeneyo ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo kwesinye isikhathi amahlamvu bayafaka emanzini bewabilise abanye njalo bayawomisa bawanathe engathi banatha itiye abanye njalo bayawatshisa basebenzise umlotha

Amahlamvu ayasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Abanye bayathatha amahlamvu bewafake emanzini besebewabilisa. Abanye njalo bayawawomisa amahlamvu besebewagiga ukwenzela ukuthi asebenze kuhle.

Utshani lezihlahlakazana ezincani Kiya lapha imikhuhlane eyehlukeneyo abalolwazi bayathatha lobo tshani beyebutshisa bethathe umlotha wakhona bewusebenzise ukulapheni abantu

Amahlamvu ezihlala ayasebenza ikakhulu ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Amahlamvu ezihlahla ayafakwa emanzini abiliswe abantu banathe umsobho lwana.

Izihlahla zeganga ziyalapha kakhulu abagulayo, kungaba ngobunye utshani, amaxolo, kanye lamahlamvu ezihlahla.

Amahlamvu ezihlahla lamaluba ezihlahla ayanceda ukwulapha izigulane emkhuhlaneni eyehlukeneyo. Amahlamvu uyakwanisa ukuwabilisa ubusunatha amanzi akhona.

Imithi yesintu iyagoqela amahlamvu ezihlahla. Amahlamvu ezihlahla ayalapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Abanye bayayitshisa, abanye bayabilisa.

Izihlahlakazana ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo kungabe zimpande kumbe amahlamvu kuyasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo amahlamvu angabiliswa konke lempande.

Imithi yesintu esilungisiwe yangani yimithi yesikhiwa yafakwa emambodleleni amakhulu lamancane eminye yayenzwa yabangamaphilisi ukwenzela ukuthi kube lula ukuyisebenzisa.

Imithi yesintu esilungiswe yafakwa phakathi kwamambodlela, isisetshenziswa njenge mithi yesikhiwa njalo kuyabe kubhaliwe phandle ukuthi umuthi ngowani njalo kulandelwe lendlela zakhona.

Amaluba esiwahlanyela ezindlini zethu amanye akhona ayalapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Abathatha amahlamvu akhona bawabilise besebenzise amanzi.

Imithi yesintu iyalungiswa ibingani yimithi yesikhiwa ifakwe phakathi kwamambodlela amancane kumbe amakhulu. Phandle kwembondlela kube sokubhalwa ukuthi umuthi lo ngowani. Bayabhala njalo ukuthi ngumuthi wesintu.

Imikhuhlane yesintu bayayilungisa kuhle bayifake emambodleleni sokungani yimithi yesikhiwa besebeyifaka emambodleleni. Nxa abantu sebeyithenga iyabesibhaliwe phandle ukuthi ngowani.

Amahlamvu ayasebenza ukulapha imkhuhlane ehlukeneyo , amanye amahlamvu asebenza nje ukuthi umuntu athathe alihlafune , abanye njalo bayawawomisa besebewanatha njengetiye , abanye bayawatshisa besebenzise umlotha wakhona

Amahlamvu ezihlahla ayelapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Abanye bawafaka phakathi kwamanzi, bayawahlafuna kumbe bawatshise ukwenzela ukuthi bawasebenzise lula.

Kuqakathekile ukuthi abantu badle izithelo. Izithelo ziyalapha ziyavikela njalo imikhuhlane eminengi kumele abantu bakhuthazwe ukuhlanyela izithelo ezivandeni zabo.

Umuthi wesintu osulungisiwe waba engani ngumuthi wesikhiwa, wafakwa phakathi kwembhokisi, ibhokisi lakhona laselibhalwa phandle ukuthi ngumuthi wani

Imithi yesintu esithethwe ezihlahleni lasemalubeni, amahlamvu ezihlahla, amaluba ezihlahla amanye asegigiwe ayehlukaniswa kuhle.

Amahlamvu ezihlahla lezihlahlakazana ezincane kuyasebenza ukulapha abagulayo. Imikhuhlane eyehlukeneyo. Amahlamvu asebenza ngokuwonyiswa, abanye njalo bayawafaka emanzini.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazingemithi yesintu amahlamvu ezihlahla impande zezihlahla kanye lamaxolo ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo

Imithi yesintu esilungiswe yafakwa phakathi kwembodlela encane isivalo silombala oyisibhakabhaka imbodlela yakhona ilembala omhlophe.

Imithi yesintu ingaba ngamahlamvu kumbe Izihlahlakazana kumbe impande . Kuyasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo, amahlamvu ayafakwa emanzini abiliswe kumbeni ayathathwa awonyiswe.

Abakwazi ngemithi yesintu bayakwazi ukuthi itholakala egangeni bayahamba beyethatha amahlamvu ezihlahla kumbe izihlahlakazana ezincane lotshani kuyasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Izihlahla ziyasebenza kakhulu ukulapha abagulayo amaxolo ezihlahla ayasebenza, amahlamvu ezihlahla ayasebenza kanye lempande zezihlahla ziyasebenza.

Imithi yesintu esilungisiwe yafakwa emabhokisini sokungan ngumuthi we sikhiwa iyabe ilotshiwe ukuthi isebenzani njalo, iyabe ibhaliwe ukuthi ngumuthi wesintu.

Amahlamvu ezihlahla, impane , amaluba kanye lezihlakazana ezincane kuyalapha imikhuhlale etshiyeneyo.

Imithi yesintu iyalungiswa ifakwe emambodleleni, iyabe isingani yimithi yakulezinsuku . Abasebenzisayo basebegcoba kumbe benatha , kulula.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Amanye amahlamvu athengiswa echayiwe angawoma aythengiswa seyimithi, amanye njalo ayafakwa emanzini bethathe umsobho wakhona.

Umuthi wesintu kungaba ngamahlamvu ayalungiswa ayawonyiswa ebesefakwa ephepheni enamathiselwe ebhalwe phandle ukuthi asebenzani esesiyathengiswa ke efamasi.

Amahlamvu ezihlahla ayelapha imikhuhlane eminengi. Abanye bayawafaka emanzini besebenatha umsobho wakhona . Uyelapha kungaba yibuhlungu bekhanda kumbe izilonda.

Kulendlela okumele abezempilakahle abakwazi ukuthi isisebenza njani, kulendlela yokuthi bahambe beyebhalisa ukuze imithi yabo isebenze kumbe ithengiswe amafamasi.

Imithi yesithu kwesinye isikhathi iyalungiswa ifakwe phakathi kwamabhodlela amahle, sokungathi yimithi yesikhiwa. Iyalapha njalo iyabe kubhaliwe ukuthi umuthi ngowani.

Amahlamvu ayalapha imkhuhlane eyehlukeneyo abanye bayachola abanye bayagiga amahlamvu besebethatha umsobho belaphe izigulane ngawo.

Amahlamvu ayasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo .Amanye amahlamvu siyawadla njengembhida esiyipheka nsuku zonke .Iyabe isivikeka kweminye imikhuhlane.

Imithi yesintu esilungiswe yafakwa phakathi kwamabhokisi yangathi siyimithi yesikhiwa yasibhalwa ngaphandle ukuthi ngumuthi wani njalo usebenzani.

Amahlamvu ayelapha imikhuhlane eyehlukeneyo abanye bayathatha amahlamvu besebawabilisa emanzini bewanathe amanzi lawana abanye njalo bayathatha amahlamvu bewahlafune

Imithi yesintu esilungisiwe yafakwa emambodleleni amakhulu lamancane iyasebenza ukulapha ubuhlungu ebantwini kanye lokugcoba

Imithi yesintu esilungisiwe yaba ngamaphilisi yabhalwa ngaphandle kwebhokisi ukuthi ngumuthi wani njalo usebenzani ukwenzela ukuthi abagulayo bawasebenzise lula.

Umuthi wesintu osulungisiwe wangani ngumuthi wakulezinsuku wafakwa phakathi kwembodlela nyana encane ukwenzela ukuthi abantu besebenzise kalula

Izihlahlakazana ziyasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Abanye bayathatha izihlahlakazana lezi baziwomisa basebezitshisa. Intuthu yakhona yiyo elaphayo.

Abalolwazi ngemithi yesintu, bayahamba egangeni besiyathatha kungaba ngamahlamvu ezihlahla .Kungaba ngamaluba , amaxolo kumbeni ezinye izithelo zeganga. Ziyalapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Amahlamvu ezihlahla ayalapha imikhuhlane etshiyeneyo, abanye bayafaka amahlamvu emanzini besebewabilisa, besebesebenzisa amanzi lawana ukulapha ogulayo.

Amaluba amanengi ayelapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Kuqakathekile ukuthi abantu belatshwe ngemithi yesiNtu ngoba iyabe ikhona.

Abasebenzisa imithi yesintu bayathatha, kungaba yizithelo, bezikhiphe, bezikhame ,bekhiphe umsobho. Yiwo osebenzayo ukulapha abagulayo .

Izihlahlakazana zeganga ziyasebenza ukulapha imkhuhlane ehlukeneyo, abakwazi ngemithi yesintu bahle behambe beye siquphuna sonke isihlahla. Impande, amahlamvu kanye lamaluba akhona kuyabe kusebenza ukulapha.

Izihlahlakazana ezitholakala egangeni ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo abanye bayathatha lezizihlahlakazana bezifake nje endlini umnuko wazo uyabe ulapha.

Ezinye izithelo zezihlahla kumbe yiz lezihlahlakazana ziyasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukehlukeneyo. Ezinye izitheli ziyawonyiswa zibesezicholwa. Ezinye ziyadliwa zinjalo.

Amaluba ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo, abanye bathatha amahlamvu amaluba bawafake emanzini, besebesebenzisa amanzi lawo ukulapha izigulani.

Amahlamvu ezihlahla ayesebenza ukulapha imikhuhlane enjengezilonda. Ayalapha njalo imikhuhlane enjengokukhwehlela.

Amaluba ayasebenza ukulapha imkhuhlane ehlukeneyo kanye lamahlamvu lawo ayasebenza ukulapha imkhuhlane ehlukeneyo , abanye bayafaka emanzini ilanga lonke bevuke sebesebenzisa ngezinye ilanga

Izihlahlakazana ezitholakala egangeni ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo. Abalolwazi ngemikhuhlane yesintu bayahamba beyequnta lezo zihlahlakazana bezo lazo , abanye bayazibopha kuphela nje zinjalo bazithengise abanye njalo bayachaya amahlamvu bathengise enjalo ewomile.

izihlahlakazana ziyasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo amahlamvu ayelamaluba akhona kuyasebenza abanye bayathatha amahlamvu lamaluba bawabilise emanzini besebesebenzisa amanzi akhona

Izihlahlakazana ezinye ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo. Ezinye izihlahlakazana ziyawonyiswa zibe sezicholwa bethathe besebenzisa lula.

Izihlahlakana zeganga ezinengi ziyimithi yesintu ziyalapha imkhuhlani ehlukeneyo ezinye izihlahlakana thatha impande zakhona ungazibilisa ubusuthatha umsobho wakhona uyalapha ubuhlungu bamazinyo.

Amahlamvu ezihlahla lotshani lamaluba kuyasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo . Abanye bayathatha izihlahlakazana beziwomise besebezithengisa ke ziyabe zingumuthi.

Imithi yesintu itholakala ikakhulu egangeni. Utshani, amahlamvu ezihlahla kanye lezinye izihlahlakazana lamaxolo ezihlahla kuyasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Imithi yesintu itholakala egangeni. Izihlahlakazana ezitholakala egangeni lezihlahla, lamahlamvu ezihlahla, kuyalapha imkhuhlane eyehlukehlukeneyo.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha abantu abagulayo imikhuhlane enjenge zilonda. Abanye amahlamvu bayawahlafuna enjalo. Abanye bayawatshisa, abanye njalo bayawabilisa.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Ayawonyiswa ebasegigwa ukwenzelukuthi asebenza kuhle.

Abalolwazi ngezihlahla zeganga bahle babekwazi ukuthi amahlamnvu la alaphani, kuqakathekile abantu basebenzise imithi yesintu ngoba iyalapha.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Amanye amahlamvu ayawonyiswa, asefakwa emaphepheni asethengiswa njengamahlamvu etiye.

Abasebenzisa imithi yesintu basebenzisa amahlamvu ezihlahla kanye lotshani. Kwesinye isikhathi utshani busebenza bunjalo buwonyisiwe. Abanye bayabufaka emanzini babubilise abanye njalo bayatshisa

Imithi yesintu itholakala egangeni. Izihlahla, amaxolo ezihlahla, amahlamvu ezihlahla kanye lezithelo ezitholakala egangeni kwesinyisikhathi ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo. Abanye bayawafaka emanzini bewabilise besebenatha amanzi akhona .Abanye njalo bayawatshisa besebenzise okungani ngumlotha .

Amahlamvu ezihlahla ayalapha imikhuhlane oyehlukeneyo. Abanye bayabilisa amahlamvu benathe umsobho wakhona, abanye njalo bayawutshisa abanye bayagiga.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ikakhulu ekulapheni imkhuhlane eyehlukeneyo , abanye amahlamvu bayafaka emanzini abanye njalo bayawachola ukwenzela ukuthi asebenze ngcono

Abantu abasebenzisa imithi yesintu bayasebenzisa amahlamvu ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo imikhuhlane le ingaba yikulapha izilonda ukulapha ubuhlungu besisu kumbe ukulapha okunye okwehlukeneyo

Izihlahla zeganga ziyasebenza ukulapha abagulayo amaxolo ezihlahla amahlamvu ezihlahla kanye lempande zezihlahla ziyasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo.

abantu bayathanda ukusebenzisa imithi yesintu amahlamvu ayalapha imikhuhlane eyehlukileyoabanye bayathatha nje amahlamvu bawahlafune umsobho lowana nje nguye olaphayo